Ekishushani nikyoreka ekiyanja kihango beitu omuri eki ekiyanja harimu enjubu ezimwe zikiri omu maizi kandi ezindi zetereine aha rubaju rwegi enyanja .

Ekishushani nikyoreka empundu, empundu egi neyiragura obwoya nana aha maisho eshutamire omu biti byingi, ebiti biri omu kishaka .

Ekishushani nikyoreka ahantu ahu emihanda erikugaitanira, ahantu aha hariho emihanda ena mihango erikurugaho kandi aho aheeri kuteeranira amamotooka gariyo nigatamburiraho kandi omu rubaju hariho amanju agamwe ga kanyina agandi gatari ga kanyina.

Ekishushani eki nikitworeka eturegye eishatu ziri omu ishwa emwe neetureeba kunu ezindi ibiri nizireeba kuri enyuma, ishwa eri ririmu emiti nana obunyaatsi bugufu

Ekishushani nikyoreka abantu bariyo nibombeka ekereziya bariyo nibashakaara barikuteekaho amabaati aha rubaju rwago hariho amatembezo

Ekishushani nikyereka ahantu ahabyiire emiti mingi Kandi nindeeba ho emihanda ebiri eriyo necwekanisa ahabyiire egi emiti.

Ekishushane nikyoreka emidaara ei barikugurizaho ebyozi, emiyembe, eminekye na zaawotameloni hariyo abakazi babiri nindeeba n'etaara y'amashanyarazi ahansi y'ekitundubaare ekishwekire egi emidaara, omukazi akwatsire aha wootameloni ye ningira ariyo naaramuza

Ekishushani nikyoreka engaro ibiri engaro emwe omu biganja harimu obujuma bukye-bukye ezindi engaro zirikwiragura ziriyo nizigyezaho kutwekyerera ebikwatsirwe engaro zahansi.

Ekishuushani nikyoreka ekiyanja kihango munonga ahaiguru y'ekyo kiyanja nindeebaho eryato rimwe.

Ekishushani nikyoreka omushoohi. Omushoohi ariyo nagyezaho kunyurura akatimba nakaiha omu nyanja kandi ariyo nakateeka omu baketi, omushaija aine ebaketi bari omu kaato.

Ekishushani nikyoreka akaishiki kato kajwire ekiteteeyi kirikutukura keemereire omu maisho g'amakara aha rubaju rw'amakara hariho akatebe, enyima y'amakara hariyo abashaija babiri bashutami aha ntebe y'orubaho, omu maisho gaabo nihatamburiraho akana kato k'akoojo, enyima yaabo nindeebayo ebitookye

Ekishushani nikyoreka eryaato erikozirwe omumbaaho Kandi eri eryaato rikomiise omuguha ahankondo yaaryo riri aharubaju rw'enyanja mpango.

Ekishushani kitirwe omu rangi ya mutare n'erukwiragura . Ekishushani nikyoreka entwiga eriyo neshara omuhanda. Omu muhanda hariho omushaija ashutamire ahari piki ariyo nagivuga.

Ekishushani nikyoreka ahu barikunaga kasasiro emwe ney'ebicupa endiijo eri ey'ebideeya ebindi nebiveera kasasiro egi eri aharubaju rw'enju , enju y'amatafaari nana amaizi

Ekishushani nikyereka enjoki eriyo negyezaho okufuna ekyokurya omu kimuri kirungi ekya kinekye. Ekishushani nikyereka erisho ry'enjoki munonga nana omudimo gwayo.

Ekishushani nikyoreka enjoki eri ah'eiguru y'omushenyi aha omu maisho gayo nindebaho omutahimbwa aha rubaju rw'enjoki nindebaho obukungu bw'eitaka riri kwiragura kwonka obu nibukye.

Ekishushani nikyoreka emishozi mingi emishozi ebyaireho emiti ya karitutsi abantu hoona haihi hamwe nana hare.

Ekishushani nikyooreka obudeeya obudeeya bwijwiiremu emicungwa ahari obudeeya bubiri nibworeka emicungwa ebiri eshaziremu ahagati ningira nibagyezaho kutworeka emicungwa yaabo oku erikushushana.

Akashushani nikoreeka akamuri karungi, akamuri k'erangi ya kineekye, ahaiguru y'akamuri hatungamireho enjoki, baitu enjoki nimbaasa kureebaho omutwe nana ekifuba nana amaguru gonka

Ekishushani nikyereka eduuka ei barikugurizamu ebintu byobuhangwa emirimu obushekuro, amahembe, emyenda y'ebitengye, obusohani na n'ebikopo.

Ekishushani nikyoreka enjuma z'omwaani nindeeba n'engaro z'omushaija w'omujungu ziriyo nizigyezaho kuyoora ezi njuma ez'omwaani.

Ekishushani nikyoreka eirobo ery'abajungu Kandi rikwatsirwe omujungu ariyo nagyezaho okuroba ebyenyanja okuruga omu kiyanja kihango.

Ekishushani nikyoreka ebitanda bikozirwe omu mbaaho kandi bitsigire, aha rubaju rw'ebitanda hariho omuti murungi kandi enyuma yabyo byona hariyo amanju ga kanyina.

Ekishushani nikyoreka entwinga, entwinga egi eriyo negyezaho kushara omuhanda beitu aha muhanda hariho omushaija ariyo navuga piki aine ebokisi omumaisho. Piki yeeye eyakiire etaara omu rubaju rw'omuhanda hariho obunyaatsi.